Nyɔnuwo le mɔ dzi, woƒe ame tɔ̃, kpa vi ɖe megbe, ɖeka kɔ avɔ dzee kɔ kpa ɖevia, ɖeka dro kotoku ɖe ta eye wòlé xexi ɖe asi, ɖeka tsɛ dro enu gbe mumu ɖe ta.

Nyɔnu ƒe ame eve tsi atsitre ɖe nusiaka gbɔ. Wosɛ̃a nu ɖe ka dzi. Wokɔ asi ɖo ali. Koklowo le woƒe ŋkume. Atiwo le woƒe axadziwo.

Moto ɖe kp afɔku le mɔdzi. Ɖevia enɔ tsɔe ɖe asi wole afi fam, nyŋnuvi ƒa me eve wotɔ ɖe nyɔnua ɖe ƒe megbe. Wo kla suku ɖe bagi ɖe mgbe. Ɖeka bɔbɔ ɖe nyɔnua gbɔ , ɖeka tsɛ le foto ɖem.

Enudzraƒe, nyɔnu ɖe nɔ xexi te, ntos kple atikutsetse vovovowo le nyɔnua ƒe ŋkume kple eƒe axa dzi, nyɔnu ɖe do awu, bla taku, abe ŋutiɖiɖi, lé agba gbe mumu ɖe asi.

Nyɔnu tsitsi ɖe le dzodoƒui. Ele nu ɖam. Edo dzo eye woka nu ɖe li dzoa dzi. Nugo violet kple nugo ʋi le egbɔ. Ele hɛ ɖe asi kɔ le nu ɖe kpam.

Afɔkpa vovovowo wole teƒea, wokɔ dzonu kɔ wɔ nɔnɔmetata vovowo le afɔkpa dzi enututunu le afɔmpa xa naɖe yellow ha le afɔkpa xa.

Nyɔnuwo wole mɔ dzi le zɔzɔm. Wole gagbe ɖe ta. Woƒ wota avɔ le ali. Ɖeka do awu gbemumu. Ɖeka do awu ŋtsiɖiɖi.

Etɔ to, elã mumuwo le agba me, nyɔnu ɖeka do awu ŋutiɖiɖi lé agba blu ɖe asi, ebla taku hã.

Nyɔnuvi ɖe tɔ ɖe exɔ me. Ewɔ abe ele nu ɖum. Eƒe kaƒomɔ le egbɔ le gbemumu nu ɖe dzi. Tsi ɖo dzodzoenu le eƒe axa dzi. Gatsiwo le eglianu le xɔ me.

Avɔdzraƒe, nyɔnu asitsala le avɔdzraƒe, emlɔ avɔwo dzi le nu kom, etsɔ enu pink kɔ tsyɔ̃ eɖokui avɔɔ le nɔnɔme vovovo me.

Afɔku dzɔ le ŋumɔ dzi. Ŋuwo eve kaka basaa. Nu dzɛ̃ aɖe le ŋumɔ to. Ame eve ɖe le mɔ dzi ɖaa.

Wole enu ɖukplɔ gbɔ. Ɖevia kple eƒe trɔ. Ɖevia kɔ nuɖuɖu le dede nu me na etɔ la. Etɔ le nu kom le dzidzɔ kpɔm. Abolo le agba ʋe me le ekplɔ dzi.

Dukplɔla si ke woyɔna be Mugabe kɔ afɔ ɖe yame. Ŋutsu aɖewo le eƒe megbe kplɔe ɖo. Atiwo le woƒe megbe ɖaa. Flaga aɖe le woƒe megbe hã.

Asime, atadiwo le ekplɔ̃ dzi, abladzoɖiɖi hã le kplɔ̃ dzi. Nyɔnu ɖe nɔ anyi le nu dzram. Nyɔnu ɖowo tsɛ kpa vi lɛ megbe, ɖeka lé evi lɛ akɔ wòta vɔ lɛ ali do awu ʋe.

Dzogbedzisime, nyɔnu ɖe nɔ anyi. Gagba ene le eƒe ŋkume. Bisi le gagba evea me. Nyɔnu ɖe bɔbɔ le bisia me tsam. Kotoku ɖe le nyɔnua ɖeka gbɔ.

Avɔsime, avɔ vovovowo le asia me. Nyɔnu ɖewo le fi ma, ɖeka dro nu ɖe ta le dzradzram. Ɖeka tsɛ do awu yelo kple gbeƒuƒu kotoku.